Man eni tim lum ka ma lum tye madwong ata lumme tye ma gicego cegu man jubi ma gucung gin ki lalu lalu mito mako jubi.

Cal dano aryo ma gin gurukke i kikoi ma omako komgi ngat acel macek oruko korbongo iwie otok makwar acel oruko korbongo macol acel macek oruko korbongo makwar otingo kikapo icinge oumo doge ki lawum dog me gengo two acel ma oumo doge ma tye ka miyo yat icing nyako acel-li ocung iwi kapet ocung iwi gin bedo matye makwar.

Cal lutino ma gin gucung i wang ot gin guruko kor bongo ma apalapal yen kingi opoke ki bao me wang ot ngat acel tye ma omako wang ot ki malo bao ma malo acel omako wiye ki cinge aryo acel mukene tye ka bwongo gin weng ki yom cwiny mada.

Man cal pa latin matye ka bunyu cinge omako kom bao me kom lawote acel tye ki nge en, en latin man oruko kor bongo makwar olingo macol ki kore lawote me ingeye oruko kor bongo matye apol apol olingo matar ki bade